Kyino kyifo kyilaga zimotoka zingali kyifana nga kyifo kyesi zimotoka zibusanilamo ne zikale isi zilowozelamo lujendo lwesi zizamo zilimo zimotoka zimwanga, zilimo zimotoka zimbesemu, zabamo zimotoka za yellow, zimotoka za blue ni zi color zindi zingali nga zayimilana mudwena zitulo zayo.